Itophiyu Malaatu Afii Roso Haaro alamete reekoorde borreessiisatenni qeeli Itophiyu Malaatu Afii Roso Haaro alamete reekoorde borreessiisatenni qeeli Itophiyu Malaatu.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kawiicho oromote meenti maa assanni noowaatikka

Sagale biifinse mannu hasatto ku'lenna loonse qaamatto hamata duune wore muro gatukki laalo gatukkinni gamba assine raise worooni gari injinoe anera.

Rosiishsha Mite Niwaawete garinni aante noo xa’mubbara gari dawaro fanu bayichira wonshe Rosiishsha Mite Niwaawete garinni aante noo xa’mubbara gari.

Mannu jajjabaannu callu gamba yite ofolte no. Kuri jajjabaannu manni anga urde amadde seemma uddidhe nooha ikkanna mannu giwamir mereero e'e araarsitanno.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini laalo maa xawissanno intannitenso di intanniteiika

Kuni lame meenti woyi seeni ofoole nootana alibinasrano babaxinoricho buuxe woyi riqe noota huwantemo wyo bunxemo qoleno mule mule ofoole no

sagale baukkinni jawa yanna heedhanno gede caabbichu wolqanni horonsidhe assitanno maashi maati yine woshshinanni? tenne maashine danino hiittoohoro afoott ati?

Murote giddo afantanno addi addi laalo giddose uyiitanoti lowo kaa'looti tini horono babbaxitino sagale heerase kultanno hakiini saeno baadi xaggano murote giddo afantanno

Addi addi baraarsha amade leelanno manni afamanno base hiitoote insa uddidhe leeltanno addi addi bude amadini uddano loosantinohu mayiiniiti insa afantanno qooxo hiitoote

Kuni laneemmohu furunonna keeke loonsse hirranni mine ikkanna Konni minnirano shoolu Dani caabbicho qansse heenooniha ikkanna insano haanjubicu duumu kuulaamunna waajjoho

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Gati kaashsho ikkitinoti tini barbarete woy qaarete yinanni barbareeti. Tenne barbare horoonsiranno keeraanchimate lowo horo noose gede saayiinse seekkite buuxissanno.

Kuni laneemmohu minnani heenoonni mine ikkanna konne mineno haqqete minnani heenooniha ikkanna ko mannino minnani henooni mine la'ara dayiino manaati